Aha bukya bariyo nibaguza enyama, omushaija orikugura enyama ajwaire esaati nana empare by'erangi erikwenda kushushana enyama eboniire kandi eine ebishaju orikuguza enyama enyuma yeye hariyo minzaani kandi enyama agitiire aha kintu kirikweera mutare omu maisho geye hariho barabu nezereera.

Ekibira kirimu emiti eyomire hamwe nana emibisi . Omu rubaju rw'ekibira hariho enguuto Kandi ekibira kiri aha mushozi . Emiti egi nerebeka nka erwaire ahabwokuba emwe eyomire ahabwa endeberera embi.

Enjura eriyo neza kugwa. Ebicu ebi ebirikwiragura nibituyamba omu kufuna enjura. Kandi egi enjura neyamba ebimera kumera gye hamwe na na okworobya obutaka, biyamba abahingi kuhinga ebi barikwenda kuhinga ekikutuma kyayamba abantu kufuna emere. Omurongooti ogu niguyamba abantu kufuna empurizigana rwagati yabo barikukozesa amasimu hamwe na zarediyo. Enguuto eboneire kandi ninungi terimu biina ekirikuyamba abantu kutambuza ebintu byabo kuruga omu mwanya kuza omu gundi.

Ekibokisi kirimu ebijuma by'emiringo etari emwe n'emwe. Ekibokisi kimwe kirimu enyanya, obutuunguru, emondi ekindi kirimu katuguricumu, biringanya, hamwe n'orushenda, ekindi kirimu emicungwa hamwe n'eminekye, n'enyanya. Ebijuma nibirungi kandi nibireebeka gye bibonaire nibirungi nibihaisa ekitinisa kandi wabirya nogira amagara amarungi.

Abazaani bariyo nibazaana omupiira kwonka egi emizanire nimibi nk'oku omwojo ojwire esaati erikwera yayererize okuguru kuteera mutaahi ye omurukizi. Egi emizaanire neetuma hazaho akabi kahango aha magara g'omuntu kugira ngu nafuna ahasisikaire omu bicweka bye ekikutuma kyateganisa amagara ge omu biro bya nyentsya.